Omuntu arimu naaza kunaaba omu ngaro arikwejunisa sanitaiza, sanitaiza neita obukooko oburi omu ngaro, omuntu ajwaire empeta omu rukumu.

Omushaija aine entiima z'omwaani omu kiibo, ekiibo kiijwire entiima z'omwaani omushaija ajwaire esaati y'emikono miraingwa.

Emotoka yabarambuzi eri aha rubaju rw'omuti abarambuzi bari aheeru y'emotoka aharuguru y'omuti hariho akasozi aha kasozi hariho ebiti bingi ebicu nebya bururu hamwe n'ebirikwera.

Omuntu ajwire eshweta y'emikono miringwa erikwiragura ategyire engaro arimu naaza kushukaho sanitayiza ngu anaabe omungaro ngu ayite obukooko bw'omungaro.

Abeshongozi bariyo nibeshongora. Abatsigazi babiri bari omu maisho. Enyima y'abeshongozi hariyo emiti hamwe n'orutookye.

Omu faamu harimu obunyaatsi, ekikungu, nana ebiti ebiraingwa, ekiringa bazaana kirimu nikiraba omu bicu, ebicu biri omu rangi ya burawunu na eya buru

Ebinyamaishwa byingi byeteranire aha nyanja biriyo nibyota omushana, omushaija ayarerize ekyenyanja omushaija ayemereire omu maizi.

Omutendeki w'omupiira arimu naatendeka abaana, okutendeka. Abaana bajwaire yunifoomu, tishati erikutukura n'empare ya bururu hamwe na sokisi zirikutukura. Omwana omwe niwe ajwaire tishati ya bururu n'empare ya bururu na sokisi za kinyaatsi.

Loore eyegwire obudeeya bwingi yashayira omu ruguuto rw'itaaka omu rubaju etegyise ebiti ngu etagwa omu rubaju rwa loore orundi harimu ekyombeko kishakize amabaati.

Omukazi ayemereire aha rubaju rw'ebitokye ajwire bodingi, ayekomire omwenda gwa buru omu mutwe. Abashaija bemereire omunda y'omuti. Omushaija omwe ashutami.

Omukazi ayinami naashohora omu nju yaakafuuha, akafuuha kashakiize ebinyaatsi, kombekire nana emiti nana itaka aha rubaju rw'akafuuna hariho ekitara kishakaize obunyaatsi

Omwishiki ayemereire omu supamaketi. Supamaketi erimu ebintu bingi. Omwishiki akozire make up. Omwishiki aboneire.

Enju ibiri zihikine munonga enju emwe ney'akafuuha kandi endiijo ti y'ekifuuha, ekifuuha kishakize obunyaatsi kandi endiijo enju eshakize amabaati.

Omushaija arimu naasheka ajwaire ebirahuri n'engofiira ajwaire esaati y'emikono migufu, ajwaire eshaaha, ajwaire n'ekikomo aha mukono.

Abashaija babiri biine ebihingwa byabo nibabiguza. omushaija omwe aine obutunda hamwe n'emicugwa reeru mutaahi we we naaguza enyanya hamwe n'obutunguru.

Omwana muto ayemereire omu maisho g'ekirundo ky'amakara, omwana muto tajwaire nkaito omu bigyere abashaija babiri bashutami aha kafoomu.

Owa boda boda aheekire omuntu babugana ente ziriyo nizicwekanisa oruguuto hariho ezacwekaniise ezindi tizikachwekaniise

Embogo ziri omu kishaka embogo ezi n'ishatu kandi omu mbogo ezi harimi enumi, obunyaatsi bwomire bukye munonga nka obw'omuteete nibwe butakomire gye

Abaana bashatu bakwataine omwe ari omu maisho gaabo omukono gwe gumwe gukwatsire ah'ibega ajwaire tishati hamwe na n'empare ya giini.

Emiyembe mukaaga eri omu kiti ky'emiyembe, emiyembe etaano eine sayizi erikwenda kwingana kandi omuyembe ogwa mukaaga gwe ni mukye ahari yo, emiyembe yoona eri omu rangi eya guriini n'eya reedi

Enkota ibiri z'ebitookye zirambiire ahansi ekitookye kimwe nikikuru ekindi nikito, ebitookye n'ebyokurya birungi munonga Kandi nekundwa abantu

Enyamaishwa nyingi ziri omu bunyaatsi bwomire. Ezimwe ziriyo nizirya, ezindi tizirikurya. Seeri hariyo orushozi. Ebicu nibyera.

Omushaija asindikire ebitookye aha gaari aha ruguuto rwa koransi. Ebitookye ebimwe bikomirwe omu rubaju rw'egaari ebindi bikomirwe aha kariya. Omushaija ajwaire empare ngufu na vesiti taine nkaito mu bigyere.

Emotooka n'abantu nibatambura omu nguuto enguuto y'eitaaka neetaaha omu tawuni, etawuni etandikire ahansi aha kashozi mpaka yahika ahaiguru aha kashozi.

Omukazi akyikire entaama entaama ni mpango omukazi nayiragura ajwaire sikati na burawuzi ajwaire orukwazi rurikwera omu maraaka.

Ebijwaro byanikire aha mugoye. Emigoye n'eshatu. Ebijwaro ni bingi, ebijwaro tibikushushanisa erangi.

Abantu bari omu ryato ry'ekiti. Eryato riri aha nyanja. Enyanja eine amaizi garikwera. Seeri y'enyanja hariyo ekibira. Ebicu nibyera.

Ente z'enyankore, ente ezi ni ina hariho ente emwe eine amabaara maingi ezindi tizigaine.

Enyamaishwa eri omu kishaka enyamaishwa n'emwe, enyamishwa eine amahembe omu kishaka harimu ebinyaatsi hamwe na n'ebiti biraingwa.

Omuhanda gw'ebigyere niguraba aharubaju rw'ekiti, ekiti ni kihango ekyende ziri aha rubaju rw'ekiti omu rubaju rw'ekiti hamwe hariho omushana ahandi n'ekibunda.

Omushaho ariyo naaza kuteera omuntu ekikato aha mukono. Omushaho ajwaire giravuzi. Omushaho ajwaire ekijwaro kirikwera.

Omwishiki ariyo naatubara na mutaahi we, baahika aha kikondo ky'amashanyarazi, omwishiki ajwire burawuzi erikutukura na sikati erikwiragura

Owa boda boda aheekire omushabaze naaraba aha rawundi abawutu. Aha rawundi abawutu hariho ekibumbe ky'empundu. Rawundi abawutu eyetoroirwe erangi erikwera n'erikwiragura.

Enjoki eyemereire aha kimuri, enjoki eriyo nirya obunuzi kuruga omu kimuri, ekimuri kibonire enjoki nekunda kutayaayira ekimuri, ekimuri nikikundwa enjoki.

Omusiiki wa kyapati arimu naazinga kyapati y'eihuri. Omusiiki wa kyapati ajwaire tishaati ya tiimu ya Uganda cranes. Tishaati erimu oburanga bukutukura n'obukwiragura.

Enjojo eyemereire omu eirindiro ry'enyamaishwa. Enjojo n'emwe. Omu eirindiro ry'enyamaishwa harimu ebiti bingi. Kandi obunyaatsi bwomire.

Enyonyi etekami aha kikungu enyonyi eine amabara aga pinki agarikwiragira nana aga bururu ekikungu kiri omukishaka

Obwato buri ahaiguru y'amaizi. Ebinyonyi mukaaga biriyo nibizeereera ahaiguru y'amaizi nana obwato. Kandi omu bwato tihaine muntu arimu.